Abantu bashatu bari aha kaato k'ebiti barimu nibagyenda ,omwe ayemereire akwatsire enkansi navuga akaato Kandi omwana ashutami kwonka ondiijo omuntu akwaitse eirobo arimu narirekyera omu maizi hariho omwirima mwingi.

Empunu ey'omukishaka erimu nerya itaka kandi ecumitsire omunwa omw'itaka. Enyima yayo hariyo obunyaatsi bwingi by'erangi ya kinyaatsi. Obunyaatsi niburingwa Kandi obumwe burabize. Empunu egi eine ebyooya bingi aha mugongo.

Ekyoma kihango kiringwa kikozire nka omuti kihanikireho ekyenyanja kyekibumbe nka ebendera kandi kihanikiise akaguha. Ekyenyanja eki ekyekibumbe kiine erangi erikwiragura hamwe nerikwera.

Enyamaishwa nyingi ziri kushushana ziri omu ihamba nizitambura. Enyamaishwa ezi ziine amabara. Amabara gari omu miringo y'emisitaari kandi ni agari kwiragura gajwangire n'agarikwera. Omu ihamba harimu ebinyaatsi byomire.

Enguuto Kandi ezirikucwekanukaho enguuto nyingi. Omu nguuto harimu zaamotoka enguuto n'eya kolansi omu rubaju rw'enguuto harimu ebinyaatsi harimu nana ebizimbe bingi ebimwe bishakaize amàbaati garikutukura.

Emotooka zemereire omu mbuga y'ekizimbe kiraingwa kandi ekizimbe eki nekya kanyina emotooka nizeera kandi omu mbuga harimu na n'abantu omu maisho g'ekizimbe harimu na n'omuti muhango muraingwa.

Emyenda mingi ehanikire aha migoye kandi aha rubaju hariho ebiti bijwekireho eshaho n'ebindi bijwekireho ekofiira, ekofiira ezimwe niziragura kandi ezindi nizeera omu rubaju harimu emiti maraingwa mihango.

Ekihangare kihango kirikwiragura kirimu nikigyendera aha mpimbi y'ekiti, empimbi y'ekiti ebyamire ahansi kandi eyomire, empimbi y'ekiti ney'ekiko omu maisho g'ekikihangare empimbi egi eshwekirwe ebishaka kandi ebishaka ebi ninka ebikamba.

Omwana w'omwishiki ajwaire akateeteeya arimu naavuga ekiziga kya piki kandi omu maisho geye harimu omuti. Aha rubaju hariho enju y'amatafaari kandi eyombekyeise omusheenyi enyima y'omwishiki hariyo ekishaka kishakambire

Omushaho ajwaire emyenda y'abashaho emyenda erikwera hamwe naza giravuzi z'erangi ya bururu akwaitse ekikatu kandi arimu nakiteera omuntu omu kuju owakuteera ekikatu ajwaire omwenda gw'erangi erikwiragura.

Engaro y'omuntu, omuntu aine ebyoya byingi aha mukono, ajwaire eshaaha, eshaaha orukoba rwayo rwine erangi erikwera ahagati kandi omu rubaju rwine erangi erikwiragura, akwaitse eirobo Kandi arimu narishumya omu maizi eirobo ririho akaguha.

Ente nyingi munonga kandi ente ezi ziriyo nizigyenda omu kishaka nizitoora omu muhanda gumwe ente ziine amahembe mahango maraingwa emwe eine amahembe garikureebana munonga zirimu nizitambura omu buti bwomire

Abantu bari omu kiyungu kandi omushaija ojwire emyenda erikwera nana empare erikwiragura arimu naahindura enyama omu kyoma ekirikutagasa enyama ekyamashanyarazi, abandi bantu bari aha meeza z'okugabuririraho abantu

Enkobe mpango munonga erikwiragura ,eri ahansi y'ebishaka ebishaka bigisangiire ,ebishaka biine erangi eya kinyatsi, omushana nigugiteera aha maisho.

Emeeri eri ahagati y'amaizi nyekiro burikushesha kandi ekyererezi ky'eizooba ririkuturuka nikyaka munonga kiteera aha mutwe gw'amaizi. Emeeri ekuratirwe akaato kandi akaato aka kaine n'amatanga gakubire.

Amaju gari aha rubaju rw'enguuto y'eitaaka kandi emwe enju eri omu kikaari, enju eshakize amabaati garikutukura kandi endiijo eshakize amabaati garikwera gakyerenyire aha nyuma y'enju hariyo emitumba kandi hariyo na n'akandi kaju.

Omukazi atembire omukaato kandi ajwire enkofiira ya rawunda aha mutwe, omu kaato ainemu ebijuma bingi ainemu obutunda emiyembe harimu obuceepe bw'amaizi n'ebindi bingi kandi aha rubaju rw'akaato ke hariho akandi kaato